Abantwana abancane abatshiywa ezindaweni zokulondoloza abantwana abancane, bayadlala imidlalo etshiyatshiyeneyo. Imidlalo leyi iyabakhuthaza ukuthi bathandane banakekelane njalo bajayele ukuthi babephakathi labanye abantwana bangaze bayethuka nxa bephakathi kwabanye abantwana.

Ngokuganga osekukhona sekulezehlakalo ezinengi ezabantwana abancane abatshontshwayo besiya kumbe bevela esikolo ngenxa yakhonalokhu abazali sebekhuthazwa kakhulu ukuthi nxa abantwana besiya esikolo bakubone abazali ukuthi bahamba ngendlela ephephileyo lapho sebetshayisile esikolo babuyela ezindlini kumbe emakhaya ngendlela ephephileyo.

Ukuhambisa umtwana endaweni zabantwana abancane ibizwa kuthiwa ngama nursery , kuyanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi umntwana ekhule ejayele ukudlala labanye abantwana ekhule njalo ejayele ukungabi duze lomzali ngasosonke iskhathi

Kulezinsuku abanyomama bayasebenza. Kubanzimukuthi umamosebenzayo olomntwana omncane ahlalendlini ahlalekhaya ekhulisumntwana azamkhuphebeleni akwanisukuzenzela. Ngenxa yakhonalokho omama laba bayabatshiyabantwana abancane endaweni ezikhangela abantwanabancane.

Abantwana bemfundo yaphansi, emazweni amanengi bayagqoka izigqoko ezifananayo, okuthiwa ngamayunifomu, kodwa ngenxa yokusilela , abanye abantwana kababilawo amayunifomu, ngoba abazali bengalazo imali zokubathengela amayunifomu. Lokhu kubenza ukuthi abantwana labo bazibone belomehluko labanye abantwana, okubaphambanisayo kanye lekufundeni kwabo.

Imidlalo iqakathekile kakhulu, abadala bathi zibanjwa zimaphuphu, babuye bathi inkunzi ikhethwa ematholeni ngakho kuqakathekile ukuthi ezikolo kube lemidlalo etshiyatshiyeneyo ukwenzela ukuthi abantwana ableziphiwo kwezemidlalo babonakale basesebancane bathole lokuncediswa.

Ngensuku zalamula ngempucuko esikhona, icomputer isiyinto eqakathekileyo kakhulu. Ngakho abantwana kumele bawajwayele amacomputer. Kuqakathekile lokuthi lekukhuleni kwabo, bathengelwe amacomputer okudlalisa nje. Ukuze lanxa sebesiya esikolo, sebeyijwayele icomputer.

Nxa abazali behambisa abantwababo esikolo bayabe belethemba lokuthi babahambisa endaweni ephephileyo. Kulusizi ukuthi ngensuku zalamuhla ukuthi kukhona ababalisi abaxhwalileyo, ababalisi abagangileyo abacina bedlwengula abantwana besikolo

Ukusweleka kwemali kwezinye izikolo ikakhulu izikolo ezisemakhaya kuyayenza ukuthi kusilele izigwalo zokubala ezikolo ngenxa yakhonokhu abantwana bayabe besabelana igwalo zokubala uyathola abantwana abane abahlanu kumbe abadlula lapho bebala ugwalo olulodwa lokhu kuyabisela kakhulu abantwana ekufundeni kwabo.

Abantwana bezinga lemfundo yaphansi balakho ukudlala ngendlela eyingozi. Balakho ukujikijelana ngezinto ezingabalimaza kumbe bakhwele phezu kwamatafula lezihlalo bawe balimale ngakho kuqakathekile ukuthi ababalisi babo bahlale bebaqaphele.

wonke umntwana ulelungelo lokufunda kungelani lokuthi ulokugoga abantwana abayizimumumu njalo beyizacuthe kulolimi abalusebenzisayo ekukhulumisaneni njalo kuqakathekile lolulimi baqalise ukulufunda besesekubanga laphansi lwemfundo ukwenzela ukuthi balujwayele baluzwisise

Abantwana besikolo kuqakathekile ukuthi bagqoke izicathulo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni bengangenwa ngamagcikwane njalo bavikeleke ekulimaleni kodwa bakhona abantwana abaphuma kuzimuli eziswelayo abalabazali abangenelisiyo ukuthi bathenge izicathulo laba bantwana balobunzima kakhulu ikakhulu ngesikhathi somqando.

Isilungu lulilmi olusentshenziswa emazweni amanengi kakhulu, njalo izifundo ezinengi esikolo zifundwa ngesilungu. Ngenxa yakhonalokhu abantwana bemfundo yaphansi labo bayasifunda isilungu kwenzela ukuthi loba sebesiyaphambili kubelula sebesijwayele. Njalo sebehlangana labanye abantwana kubelula ukukhulumisana ngoba kuyabe sekululimi abakwaziyo bonke.

Ukuba ngumbalisi kusigaba semfundo yaphansi kungumsebenzi onzima kakhulu okudinga umuntu olothando, lokubekezela lomusa ebantwaneni. Abanye abantwana bayabe beqala ukuhlangana labantwana abanengi ngakho bayabe besethuka bedinga ukubekezelelwa lokuncediswa.

Kulezinsuku izikolo zikhangelele ukuthi zibe ziyakhiwe ngendlela yabelungu zibe ziyakhiwe ngezitina izamende kanye lamazenge akukhangelelwanga ukuthi ngensuku zanamuhla uthole isikolo esiyakhwe ngezigodo safulelwa ngotshani. Isikolo esiyabe esinjalo yisikolo esiyabe sisemuva kakhulu esiyabe sisadinga impucuko.

Ngensuku zanamuhla amakhompuyutha ayinto ebalulekileyo kakhulu ngokunjalo ezinye izikolo zemfundo yaphansi ziyafundisa amakhompuyutha kulelo zinga ukuze abafundi bahle bewajwayele amakhompuyutha besesezingeni eliphansi.

Njengendlela yokuthuthukisa ulwazi lokuthuthukisa imfundo lokuthuthukisa umkhuba wokubala ebantwaneni besikolo, ezikolo ezinengi zelezindlu zokubalela ezibizwa kuthwa ngamalibrary lapho okutholakala khona ingwalo ezitshiyetshiyeneyo. Abantwana besikolo bayakwanisa ukuthi bangene kulindawo babale ngesikhathi sabo sokuphumula kumbe ngesikhathi esiyabe sibekiwe yisikolo.

Kwezinye izifundo zemsebenzi yezandla, kusigaba semfundo yaphezulu, kuyasetshenziswa imitshina emikhulu. Eminye iyabe iyingozi. Ngakho kuyadingakala, ukuba nxa abafundi besenza lezizifundo, kube lombalisi eduzane, Ukwenzela ukuthi bangacini sebelimazana.

Kuzikolo ezinengi kuyenziwa izifundo zomsebenzni wezandla. Kulezi zifundo kuyasetshenziswa imitshina esebenzisa amandla kagetsi. Lanxa khonalokho izikolo ezinengi kuqakathekile ukuthi zibe lamandla kagetsi ukwenzela ukuthi izifundo ezilemitshina endinga amandla kagetsi zenziwe lula.

umsebenzi wamagetsi ngumsebenzi oyenziwa kakhulu ngabantu abango baba ngakholezifundo zalowo msebenzi zisenziwa kakhulu ngabafundi abangabafana kumbe abafundi besilisa kodwa ngokulinganiswa kwamathuba labomama sebekhuthazwa ukuthi bawuyenze lowo msebenzi ngoba abafundi asebefundela abesifazana kumbe abangamantombazana sebebanengi

loba nje sekukhuthazwa ukuthi ezikolo zonke abantwana bafundele imisebenzi yezandla kube lezifundo zemisebenzi yezandla kuyananzeleleka ukuthi abafundi abafunda ezikolo ezisemakhaya bayasilela kakhulu ngoba zilutshwana lezo zifundo zomsebenzi wezandla ezikolo ezisemakhaya ma sesiqathanisa lezikolo ezisemadolobheni

Endaweni ezinengi ezisemakhaya izikolo zemfundo yaphezulu zilutshana kakhulu. Ngokunjalo abafundi bahamba imango emide ukuze bafinyelele ezikolo. Lokhu kubafaka engozini yokuhlaselwa yizinyamazana lokuhlaselwa yizigebengu.

Empilweni abantu abanengi emsebenzini basebenza bengamaqula. Kukalutshwane ukuthi umuntu asebenze eyedwa. Ngenxa yakhonalokho lezikolo zemfundo yaphezulu abantwana bayafundiswa ukuthi basebenze bendawonye besebenzisana ukwenzela ukuthi lempilweni benelise ukuthi lanxa sebeqhatshiwe bebekwazi ukusebenza labanye bendawonye bengamaqula.

Ukubaza izithombe ngamatshe ngesinye sezifundo esifundiswa ezikolo ezifundisa imisebenzi yezandla kwamanye amazwe, lokhu kuyanceda abafundi abalesisipho ukuthi balolonge isipho sabo ukuze benelise ukuziphilisa ngaso.

Izikolo zemfundo yaphezulu kwamanye amazwe, zilobunzima bemali ngokunjalo ziyasilela kwezinye izinto ezidingakalayo ukuthi zisetshenziswe ngabafundi izinto ezifana lamathebuli lesitulo, lokhu kwenza ukuthi abafundi bafunde nzima.

Kwamanye amazwe asakhulayo abantu bayahlupheka kakhulu, abanelisi lokutholela abantwana babo ukudla okwaneleyo. Ngemva kokunanzelela lolohlupho, ohulumende bamanye amazwe asakhulayo bayenza inhlelo zokuthi abantwana abasakhulayo ezikolo babebephekewa ukudla bathole ukudla.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abakusigaba semfundo yaphezulu bathole ulwazi olugcweleyo ngezifundo eziyabe zidingakala kumsebenzi abayabe befuna ukuyifundela lapho sebedlule isigaba semfundo yaphezulu ngoba abanye abantwana bayachitha ithuba elide befunda izifundo ezingadingakaliyo emsebenzini abayabe befuna ukuyifundela.

Imsebenzi yezandla eminengi ikakhulu emsebenzini wokubaza lemsebenzini owokutshisa insimbi zinengi izicucu lemvuthu eziphumayo khonapha ezenelisa ukuthi zingene emehlweni zicine zilimaze umuntu amehlo umuntu ecine ebe yisiphofu. Ngenxa yakhonalokho kuyabe kuqakathekile ukuthi umuntu oyenza lomsebenzi agqoke amagogorosi amvikela amehlo.

Kusigaba semfundo yaphezulu akutholakali abatsha kuphela kodwa kwesinye isikhathi labadala bayatholakala , bakhona abadala ababuyelayo eskolo baye kuzinga lemfundo yaphezulu ngemva kokuthi belahlekelwe lithuba besebekunanzelela empilweni ukuthi balahlekelwa lithuba besebebuyela ke eskolo besiya funda ukuze balungisise impilo zabo

Emisebenzini yezandla kulengozi enkulu yokulimala ngokunjalo abafundi bemfundo yaphezulu abafundela imisebenzi yezandla kuqakathekile ukuthi baqonqoselwe ngokuqakatheka kokugqoka impahla ezivikelayo ngesikhathi befundela imisebenzi yezandla

Ukungalingani kwamathuba phakathi kwabafundi besilisa labesifazana sekwenze ukuthi izikolo ezinengi zenze inhlelo zokukhuthaza abafundi abangamantombazana ukuthi bafundele imisebenzi yezandla ukuze amathuba abafundi abangabafana labangamankazana alinganiswe.

Abafundela imisebenzi yezandla ezifundweni zaphezulu abafundele nje kuphela ukufundela lowomsebenzi kodwa bayayafundela njalo ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi lowo msebenzi ube libhizimusi lokho sokwenze ukuthi kube labesifazana abangabaphathi bama bhizimusi emsebenzi yezandla

Ngokunanzelela ukuba abafundi abaphiwanga okufanayo amanye amazwe zemisebenzi aseqinisa kakhulu izifundo zemisebenzi yezandla efana lokubaza ukuyakha lokutshiswa kwensimbi lokhu kuyancedisa abafundi ukuthi valolongwe bacijiswe kuleyo msebenzi lapho izipho zabo ezikhona

Sekulezehlakalo ezinengi zabantwana bemfundo yaphezulu lapha ababotshwa khona sebeyephule umthetho abanye bayantshontsha abanye bayasebenzisa izidakamizwa ngokunjalo amapholisa ayenza imikhankaso yokufundisa abantwana bemfundo yaphezulu ingozi zokwephula umthetho.

izikhathi ezinengi iziphathamandla lwezegatsha lwemfundo zibhoda ngezikolo zikhangela izikolo ukuthi zibone ukuthi ababalisi bayafundisayini ngendlela abakhangelele ukuthi bafundise ngayo lokuthi izikolo zisesimweni leso abakhangelelwe ukuthi zibe kiso

Ngenxa yokusweleka kwemali, ezinye izikolo ziyabe zingela izihlalo, zingela amatafula okwenela abafundi. Ngakho abafundi abenza izifundo zokubaza bayakhuthazwa ukuthi ekufundeni kwabo, babaze izinto ezinhle ezizosetshenziswa khonaph'eskolo.

Emazweni amanengi kuledale lephalamende elabantwana abantwana laba babevela kuzikolo zemfundo yaphezulu ezitshiyatshiyeneyo lokhu kuyafundisa abafundi ukuthi babezinkokheli zakusasa bayalolonga ukuthi babezinkokheli zakusasa.

Kuzinga lemfundo yaphezulu kumhloliso yokucina umfundi uyakwanisa ukubhala inani elithize lezifundo. Kuqakathekile ukuthi umfundi abhale inani alenelisayo engacini ebhala izifundo ezinengi kakhulu ezicina zimkhama ukuthi azibale elungiselela imihloliso. Lokungacina kumkhama njalo emhlolisweni.

Olunye uhlupho olutholakalayo ezikolo luhlupho labantwana besikolo abahlukumeza abanye abantwana besikolo. Lokhu kuyenza ukuthi abanye abantwana besikolo besabe lokuya esikolo. Abanye abantwana besikolo abahlukumezwayo bayathatha izinqumo ezibuhlungu, abanye balakho lokuthi bazibulale.

Ezikolo kulabantwana abakhethwayo ukuthi babe ngabakhokheli. Bayabe bengabakhokheli babanye abantwana bekhangela ukuthi abanye abantwana bayalandela yini imithetho yesikolo kanye lezinqumo ezenziwa ngababalisi. Lokhu kuyafundisa abantwana ukuthi bebezinkokheli zakusasa

Ukugqoka kuhle kuyinto eqakathekileyo kakhulu kwenza ukuthi umuntu abelesithunzi abukeke njalo kwenza abantu bamkhangele ngendlela ethize njalo ezikolo emfundo ephezulu abantwana bayakhuthazwa ukuthi bagqoke kuhle njalo bayafundiswa ukuqakatheka kokugqoka kuhle

Ubuqili lobugwelegwe sebayanda kakhulu ,uthando lwemali solwayenza ukuthi kubelokuganga okunengi kakhulu kwezemhloliso. Zinengi izehlakalo lapho esizwa khona ngababalisi abathengisa imihloliso bethengisela abafundi kumbe ababalisi ababhala imihloliso bebhalela abafundi.

Umkhuhlane we COVID 19 wayenzukuthi kubelokuvalwa kwezikolo. Lokhu kwabisela abafundi abanengi emuva kakhulu ,abanye abafundi abasazange babuyela esikolo. Bahle batshiya isikolo ,abanye baqalisa ukusebenza, abanye baqalisa njalo ukudinga imali ngendlela ezitshiyatshiyeneyo. Abasazange babuyele esikolo .

zikhona izikolo okuthiwa ngama bhodingi school lezi izikolo abantu bahlala khona bezebebuyele ezindlini izikolo sezivaliwe lokho kuyanceda abantwanaabahlala khatshana kwesikolo labadala abasebenza kude lasemakhaya

Isifundo senombolo ngesinye sezifundo esifundwayo kuzinga lemfundo yaphezulu njalo siqakatheke kakhulu ngoba izikhathi ezinengi nxa umuntu esinga umsebenzi kuayadingakala ukuthi ebe ephumelele kulesi sifundo ngakho abafundi bayakhuthazwa ukuthi basenze lesi sifundo baqinise kakhulu kiso.

Kuqakathekile ukuthi abantu baxasana besebenza ndawonye ekutholiseni abantwana imfundo ngenxa yakhonalokhu amanye amabandla ezekolo aziphq umlando wokwakha izikolo ukuze abantwana bathole imfundo.

Ezikolo ezinengi ababalisi nxa befundisa bayabhala emdulini. Kulabantwana abayabe belomkhuhlane wamehlo kumbe belohlupho lwamehlo bengabonisisi kuhle. Kwesinye iskhathi abananzeleleki baze bananzeleleke ngemva kwesikhathi eside. Bayabe bengaboni okubhalwe emdulini ngako kuyabe kuqakathekile ukuthi umbalisi abananzelele masinyane ukuze abahlalise phambili.

Umzali oqotho uyazi ukuthi ilifa lomntwana yimfundo ngokunjalo umzali oqotho uyafisa ukuthi umntanakhe afunde eskolo esiphakemeyo esilemfundo ephakemeyo kulusizi ukuthi abanye abazali ngenxayesimo somnotho bacina besehluleka ukuhambisa abantwababo ezikolo abafisa ukuthi ngabe bafunda kizo kuba buhlungu ke emzalini oyabe ekuleso simo.

Emazweni amanengi, kulomthetho wokuthi ,ezikolo, abafundi kumele bagqoke izigqoko ezifananayo. Ezibizwa ngokuthi ngama uniform. Lokhu kwenza kubelula, ukuthi abantwana besikolo ngesikolo babonakale loba behamba emphakathini. Ukuthi laba abantwana, ngabesikolo esinje. Laba abantwana ngabesikolo esinje.

Ezikolo akufundwa nje amabala kodwa kuyenziwa lezemidlalo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi abaphiwe kwezemidlalo abangaphiwanga kwezokubala bengasaleli emuva labo izipho zabo zilolongwe.

Ezikolo ezinengi nxa ababalisi befundisa bayabhala emidulwini wokubhalela okuthiwa yiblack board nxa umfundi ephuza ukubhala kwezinye izikhathi ubalo bunzima bokuthi umbalisi ulakho ukucitsha lapho abhale khona esefuna ukubhala okunye yena umfundi engakaqedi ukubhala obekubhalwe kuqala kumbalisi

Emazweni amanengi asakhulayo, ikakhulu kuzwekazi laseAfrica. Abafundi abasema university, bayakhuthazwa ukuthi benze izifundo ezizabenza ukuthi uma bephuma ema university, babe mgabaqhatshi. Hatshi ukuthi ma bephuma ema university, baqale ukubhoda sebedinga umsebenzi.

Njengendlela yokulondoloza umhlaba lokulondoloza umhlabathi. Ema university amanengi, izindlu zokufundela lezindlu zokuhlala abafundi ziyakhiwa zisiya phezulu. Uyathola enye indlu iyakhiwe phezu kweyinye zisiya phezulu.

Ema university endaweni zokuhlala abafundi Yizindawo zokugezela lezindawo zokugezela amazinyo. Balakho abafundi ukuthi bazisebenzise bebanegi .Ngakho kuqakathekile ukuthi bahlanzeke ngoba bengekela ukwenza lokho kungaba lobutshapha kulakho ukuthi kube lamagciwane angabangela imikhuhlane, kumbe bacine bexabana ngenxa yobutshapha

Isigaba se yunivesithi yisigaba esinzima kakhulu silezifundo ezinzima ngakho kuyadingakala ukuthi umfundi we yunivesithi kube ngumfundi ozimiseleyo obalayo njalo oyaziyo into owayilandayo eyunivesithi ngaphandle kwalokho ucina engasaphumeleli ezifundweni zakhe

Emayunivesithi amanengi ababalisi labafundi bayenza ucwaningo lwezinto ezihlukeneyo. Ohulumende abanengi bayakukhuthaza lokho ngoba kuyayenza ukuthi abafundi lababalisi ...

Ngensuku zanamuhla amalaptop aseqakathekile kakhulu ema univesithi, abafundi be univesithi sebewa sebenzisa kakhulu ukubala lokubhala umsebenzi yabo kodwa abanye abafundi bayabe bengelayo imali yokuthi bawathenge amalaptop lawa ngakho akhona amankampani athengisayo amalaptop alendlela zokuwabhadala kancane kancane

Ngempucuko esikhona , abafundi abanengi emayunivesithi sebesebenzisa amalephuthophu ukuloba kanye lokubala. Ngokunjalo abazali abalabantwana abafunda emayunivesithi bayakuthazwa ukuthi bathengele abantwababo amalephuthophu.

Emayunivesithi amanengi kulendawo lapho okuthengiswa khona ukudla, okuphekwa khona ukudla phakathi e yunivesithi lokhu zwenzukuthi ngesikhathi sokudla abafundi bengahambi mango emide bephuma phandle kwe yunivesity besiyadinga ukudla endaweni ezithengisa ukudla eziyabe zingaphandle kwe yunuvesithi.

Abazali abanengi abahambisa abantwababo esikolo balesifiso sokuthi bafunde bafike eyunivesithi baqeqetshe, umzali olomntwana ofunde wafika eyunivesithi uyajabula kakhulu uyaziqhenya ngomntanakhe kwesinye isikhathi uze amhlabele inkomo amenzele umdlalo lapho seqeqetshile embonisa injabulo ayabe elayo.

Ukwanda kobugebenga lobusela sokusenza ukuthi izikolo zithathe amanyathela athize okuthi zizivikele ebuseleni lebugebengeni. Izikolo ezinengi sezilamakhamera endaweni ezitshiyetshiyeneyo ezesikolo. Lokhu kwenza ukuthi umuntu angangena esikolo ephule umthetho abonakale ukuthi ngubani ongenileyo wephula umthetho abesehanjiswa emapholiseni.

Emazweni amanengi abesifazane basalela kakhulu kwezemfundo ngokunjalo ohulumende bamazwe amanengi bayenza indlela zokuthi baphakamise abafundi abangamantombazana. Ama university amanengi adinga imiklomelo emilutshwane ebafundini abangamantombazana ukuthi bangene kuniversity kulemiklomelo edingakalayo ebafundini abangabafana

umfundi ongene e university wafunda osephuma khona ukhangelelwe ukuthi abe esengumuntu oseqeqetshile osecijiwe oseyingcitshi njalo abantu abaphuma e university bakhangelelwe ukuthi nxa sebesiya emphakathini bafike beyenze leyo msebenzi abakade beyifundela ngezinga eliphezulu

Ama University amanengi alezindlu ezokuhlala abafundi. Lokhu kuyabasiza abafundi ngoba kuyabapha ithuba elihle njalo elide lokuthi babale. Kuyabapha njalo ithuba lokuthi bakwazi ukuhlangana ndawonye bebonisana bexoxisana bebala bendawonye bencedisana .

Izikhathi ezinengi abafundi beyunivesithi abangahlali phakathi eYunivesithi batshayisana lobunzima bendleko zemali zokugada amabhasi lezimota besiyeyunivesithi kumbe sebetshayisile. Ngenxa yakhonalokho amayunibesithi amanengi alamabhasi agadwa ngabafundi beyunivesithi lapho besiya esikolo kumbe sebetshayisile esikolo ngendleko ephansi.

Ama University amanengi alezindlu zokuhlala abafundi. Uyathola abafundi ababili kumbe abadlula lapho behlala egumbini elilodwa. Ngokunjalo labo bafundi kuyabe kumele behlalisane ngothando njalo bafunde ukuhlalisana kuhle

Nxa umuntu esesiya eUniversity kuqakathekile ukwenza uphenyo ngaleyo University afuna ukuya kiyo ukuze abelolwazi ukuthi ivumelekile yini emthethweni ngoba kulezehlakalo lapho umuntu afunda khona aqeqetshe lapho sedinga umsebenzi ebesetshelwa ukthi iUniversity aqeqetshwe kiyo ayikho emthethweni

Eyunivesithi kuyahlangana abafundi abavela endaweni ezitshiyeneyo abalemikhuba etshiyeneyo. Umntwana engahamba eyunivesithi afike ehluleke ukuziqoqa ukuzibutha ulakho ukuhlangana labafundi abalemikhuba emibi ehluleke ukuqeda lokho obesiya okufundela esesenza izinto ezingaqondanga.

Euniversity kuyahlangana abafundi abathola ngokutshiyeneyo .Abanye abafundi bayabe bevela ezimulini eziswelayo .Euniversity bahlangane labafundi abevela ezimulini ezinothileyo .Ngenxa yalokhu besebehawukela indlela abaphilangayo becine besenza izinto ezingekho emthethweni ukuze labo bathole imali .

Amanye amabandla ezokolo ayaka emayunivesithi ukuze ancedisane lohulumende njalo kube labantwana abanengi abafinyelela emayunivesithi. Ngoba ezinye indawo zikhatshana lamayunivesithi ayabe eyakiwe ngohulumende.

Inhlawulo ezidingakala emayunivesithi ziphezulu kakhulu ziyakhulela abanye abafundi. Ngokunjalo ohulumende bamanye amazwe bayenza inhlelo zokuncedisa abafundi abafunda emayunivesithi. Kwesinye isikhathi ohulumende bayabhadala ingxenye yemali edingakalayo umfundi abesebhadala eyinye njalo ingxenye.